jin duba lafiyar haƙori akai akai mahimmancin duba lafiyar haƙori akai domin rashin domin kariya da kare ta kattakamu da cuta duba haƙori ko rage wani abu da zai kawo matsala a haƙori mahimmancin yanda mahimmanci yanda zamuga kare mahimmancin duba haƙori akai akai domin duba lafiyar ta yanayin da kak ka kamu da cuta in kana duba haƙorin ka akai akai zai kareka da kamuwa da cuta mai ƙarfi wanda zai maka illa illa sosai idan kana duba mahimmancin duba lafiyar haƙori yanayin zaman ta da yanda take yana kawo abu dayawa sosai yanda mutum zai sama inganci a jikin shi a jikin haƙorin dama bakin shi banbancin duba haƙori da ƙarin lafiya ga jikin baki da sauransu. yanda ɗan adam zai gane bakin shi na lafiya dan raguwa da kamuwa da cuta kar ya samu cuta mai ƙarfi wanda zai kawo mashi matsala ga haƙorin shi ko ta gurin tauna abu da zaici ko kuma yayi mashi zafi in yana yawan duba ta bazai dinga ji irin wannan abun ba mahimmancin duba lafiyar haƙori akai akai akai akai domin ka rashin kamuwa da cututtuka da zai sa ma matsala ga haƙoran ka idan kana idan kana shan kana duba ta akai akai cuta yadda bazata shige kaba ka samu matsala a haƙorin ka mahimmancin duba lafiyar haƙori domin rashin kamuwa da ita akai akai ka yawan duba ta domin katta samu wani cuta. katta samu wani cuta ko matsala da zai haifar maka kaima kanka da matsala yawaita duba haƙori akai nada matuƙar mafani mu kasance masu duba haƙorin mu akai.

sarrafa ƙwari ta yanda ake mag sarrafa magunguna ta yanda ake amfani da maganin ƙwari wanda ƙwari maganin feshi na ƙwari wanda zai kare ka da kaman su ƙwarin da suke haifar mana da matsala kamar su soro da suke haifar ma mut ɗan adam da zazzaɓi to idan muna feshi ta yanda zamu sarrafa muna yin feshi yanda zamu kashe su ƙwari mahimmancin su zamu sama sauƙi bazamu samu damuwa ba ƙwari da suke cinmana kayan abinci muna musu feshi mukan rage su mahimmancin da zamu sarrafa yanda ake magani da ciwo ciwuwwuka da ƙwarin ds suke sabbabarwa mana dashi to idan muna feshi haka abun bazai bazasu dinga haifar mana dashi ba ko da yaushe zamu kula muhallinmu zamu tantance mahimmanci amfani da maganin feshi na ƙwari domin rage ƙwarukan da suke cikin muhallin mu su sauro da sauran su wanda suke haifar mana da cutar zazzaɓi musamman ma zazzaɓin mai ƙarfi dan muna amgani dashi muna faeshi domin rage sauraye da suke damun mu a cikin gidajen mu domin kare lafiyar mu da damuwa da damuwa da ragewa domin domin magance magance matsalar dake damu mu a gidajen mu mu maganin ƙwari zai feshi da zamuyi a gidajen mu ya rage mana irin su su dayawa haka domin feshin maganin ƙwari da zamu rage sauraye da suke zaune a cikin gidanmu zamuyi musu feshi domin mutuwa mu rage su zazzaɓi da ake fama dashi na yau da kullun na yau da kullun amfa.

Niman agajin gaggawa domin ƙuna. Ƙuna wani abune dake mutum ke ƙonewa da ruwan zafi ko abu me abinci haka, wanda zaisa gurin ta kwaye to idan anzo niman agaji da gaggawa domin a kula da ƙunan sosai gurin mai sanyi za'a ije shi domin ƙunan guri mai sanyi kar a fesa wani abu da zai harbin ƙuna kamar kamar man gyaɗa feshi abun feshi da za'a fesa domin abunda karewa dashi samun sauƙi akan domin rage wani cutan da zai faru dashi akai ko wani abu samuwa dan rage mag sam rage ka. Yanda za'a kare ƙuna yanda za'a kare ayi gaggawan samu samun sauƙi, yanda za'a kula kar a ƙone kar a ƙone da kuma kayar da za'ayi amfani dashi a wanke ƙuna kuma a rufe shi,a ije mutum me ƙunar a gurin sanyi domin kar ya sama matsala. A kula da gurin sosai sabida kar ya haifar da wani da mutum matsala kar ya haifarwa mutum da matsala. Kula da gurin ƙunar domin rage cuta karya samu abunda zai haifar dashi, a rufe sabida kar wasu cututtuka su shiga, a kula da abun na agajin gaggawa yanda za'a kare mutum daga faruwa dashi karya bada matsala ya kusaltar da mutum ga ƙunar, a tantancewa ma gurin da kyau domin kar ƙuna ta ɓata abun sosai, ka a rufe shi domin kar a sama matsala na ƙuna kar a samu matsalan da zai je ya haifar da wani abu da zai shiga ciki ku kuma a samu.

tsaftace barchi me kyau yanda ake tsaftace bar tsaftace barci me kyau me mahimmanci wanda mutum zai samu gamsuwa a cikin barcin shi ta hanyan tsaftace shi yin bacci mai shi yin bacci mai tsafta na kawo kwarin gwiwa da karfin jiki karfin jiki da samun natsuwa a jikin mutum ma zaka samu natsuwa in kayi barci mai tsafta hanyoyin da mutum zai tsaftace barcin shi kamar yin barci ta kwance ta inda ya dace tsaftace gurin kwanciya kwanciya ta yanda ya dace tsafta barci mai kyau wanda mutum zai kasance yanayi da kyau wanda zai kwanta zai samu kwarin gwiwa da lafiya a jikin shi da samun sauƙi ga kwakwalwa yanda hankali zai huta tsaftace gurin bacci da samun bacci da natsuwa yanda mutum zai kasance yana bacci mai kyau mai natsuwa a jikin shi zai kasance ba tare da wani matsala ba ko ya same shi samun bacci mai kyau ga jikin ɗan adam yana ƙara mashi lafiya da kwarin gwiwa da mutum zaiyi zaiyi a jikin shi zaiyi a jikin shi ya samu sauƙi da kasancewar hankalin shi ya kwanta ya samu natsuwa da yanda zai kiyayewa gurin tsaftace barci gurin tsaftace barci da samu natsuwa da hankalin shi da jikin shi zai warware ba tare da wani cutarwa ya same shi ba. barsci mai kyau na kawo sauƙi da kwanciyar hankali kwakwalwa ta huta samun kuzari a jiki mahimmancin tantan yin bacci me lafiya mutum zai samu kwakwalwan shi ya huta ya samu sauƙi a jikin shi sauƙi a jikin

tsaftace barci da korar da kwakwalwa yayin barci tsaftace bacci dan horar da kwakwalwa nada matuƙar amfani ga jikin ɗan adam da dukkan ma wani abu wanda kwakwalwan ka zata sama hutu zata sama ƙirƙiran halaye da abubuwa ɗan adam. samun hutu ga kwakwalwa na da matuƙar amfani dan bada ƙarfin cigaba wanda aikin da ƙwaƙwalwanka zaiyi ba tare da matsala ba to tsaftace barci dan horar da kwakwalwa na kawo wannan samun sauƙin ga kwakwalwa zata huta domin yin tsaftace barci dan horar da kwakwalwa zaka sama sauƙi dan horar da kwakwalwar ka tsafta ce shi da kyau domin ka kwanta kayi bacci zaka sama sauƙi domin tsaftace kwakwalwa yayin bacci ba tare da wani matsala ba samun sauƙin bacci horar da kwakwalwanka domin yin bacci da kyau samun bacci da kyau ba tare da wani matsala ba dan yin bacci ba tareda wata matsala ba tsaftace barcin ka da kyau domin samun horar tsaftataccar barci dan horar da kwakwalwar ka ta samu natsuwa a samu natsuwa ca cikin ta mai kyau ka kasance cikin da shauƙi da annashuwa ita zata samu lokacin hutawa kwakwalwanka ta kasance cikin sauƙi da samun hutu domin cigabawan da aiki da kyau yanda ya kamata tsaftacewa kwakwalwa na yin bacci da kyau samun horar da ita ka kasance kayita da kyau domin kasance da horar da kwakwalwa yayin bacci yana samun daman yin na ɗan adamwanda zai kasance yanayi samun horar wa da kwakwalwa takeyi dan samun yin aiki sosai ga ɗan adam mutum.

tsaftan zamantakewa ta ta tsaftan zamantakewa ta tsaftace muhalli muhalli wani abu ne gurin zama wanda ake zama wato ya kamata mu kasance da tsaftace muhallin mu domin kamuwa da cututtuka kariya da kamuwa da cututtuka muhalli guri ne da ɗan adam ke rayuwa ke zama a cikin shi domin tsaftace shi na da matuƙar amfani domin karuwa domin rage kamuwa da cuta. ya kamata mu kasance masu tsaftace muhalli domin samun sauƙi ga rayuwar mu kuma kasance masu yawaita wani abunda zai kawo mana cututtuka da zai kawo da zai kawo mana matsala da zai kawo mana matsala samun tsaftar muhalli nada matuƙar amfani gare mu yin shara da tsaftace muhalli da tsaftan guri komai a ije shi inda ya dace kawar da datti gurin da bai dace ba. gyara gurin wanke-wanke da ɗaki da tsaftan bayi. tsaftace muhalli domin domin kamuwa da cuta. tsaftar muhalli nada matuƙar amfani garemu domin kariya da kamuwa da cuta domin kariya da kamuwa da cuta tsaftar muhalli nada matuƙar amfani yanda zamu tsaftace muhallin mu dan karmu kamu da wani cutar da zaizo ya haifar mana zai haifar mana cuta domin zai rage mu rage ɓata guri domin ita muhalline gurine da muke zama domin rayuwa dole mu tsaftace ta dan karmu kamu da cututtuka dake ciki wurin da ɓarayin da dole mu kasance masu tsa

hanyoyin rage kamuwa da damuwa ma'aikatan lahi na gaba hanyoyin rage kamuwa da damuwa ma'aikatan layi na gaba ya kamata ma'aikata su kasance cikin farin ciki da nishaɗantuwa karewa ga wanda haɗasu da ɗan uwansu wanda rauni ya shafe shi ko cikin rashin lafiya ya kamata a kare su ya kamata su sama inganci rayuwa da samun canji na sauƙi su kasance masu jin daɗi hanyoyin da za'a kare damuwa ga ma'aikatan layi na gaba shine kasancewa cikin nisahɗi da basu walwala cikin aikin su rage damuwarsu domin kada ta haifar musu da matsala samun zaman takewar su da lafiya gurin da suke zama kula da su domin rage damuwa basu nishaɗi domin da zasu rage damuwa kawar musu da cututtuka ko samun rauni dazai dame su da zai damesu basu nishaɗi a koda yaushe domin kar suyi fama da cutukan sosai. rage abubuwan da zai dame su domin kar kar su sama matsalan dazai kamu dasu ya haifar musu da wani matsala da zai rage da zi rage musu damuwa kare su daga wuri mare kyau su koma kare su daga guri mare kyau su kasance suna zama cikin nishaɗi da junan su domin samun farin ciki hanyoyin kare damuwa ga ma'aikatan layi na gaba na sa kwanciyar hankali domin samun sauƙi gare su ba tare da wani matsala yana damun su ba kasancewar su a tare da mahimmanci yanda zasu sama sauƙi na rayuwa.

hanyoyi biyar domin domin ka a gane hankalin kanka ci gaba da motsi ko ya cigaba da motsi ko cigaba da koyo motsi ci gaba da koyo ci gaba da koyo bada taimako bada taimako kwanciyar hankali kwanciyar hankali domin gane lafiyar lafiyar kwakwalwan ka nada matuƙar amfani ga jikin ɗan adam hanyoyi biyar da zamu gane ci gaba da koyo motsi motsi da cigaba da koyo motsi da cin da bada taimako da taimakawa domin da samun natsuwa zama a cikin mutane zama a cikin mutane yawaita zama a cikin mutane kasancewa cikin nishaɗi ba tare da baƙin ciki ba ci gaba da koyo a ciki ba tare da wahala ba koyan abunda zai taimaka maka taimako gurin taimako ka yanda zaka taimaki mutane yana nuna mana lafiyar kwakwalwar ka lafiya lau take da bada taimako a ko ina kamuwa hanyoyi da zmu kare lafiyar kwakwalwar mu yanda zamu ci gaba da koyo zama da mutane motsi da kasancewa cikin nishaɗi zamu gane lafiyar kwakwalwar mu tana nan abubuwan da zai abu biyar kenan da suke nuna mana lafiyar kwakwalwar mu motsi motsi kwanciyar hankali ci gaba da mots motsi kasancewa cikin nishaɗi da sauƙi da samun annashuwa.

tabbatacciyar labari don kare cutar cuta wadda kobid nineteen da duniya ke ka gaban karewa kada tsayar da annobar cutar ga baki ɗaya wannan cuta data dame duniya dake gaggawan karewa kada ta yaɗu ta haifar da ma mutane matsala domin bayadda magani killace wanda cutan ta faru dashi wanda cutan ta faru dasu wanda cutar bai faru dasu domin kula dasu domin kula dasu kada cutar ta ame su tabbatar da lafiyar mutane domin kasancewa kada cutar ta kame su ta ka mesu ta kamesu sabida cutar nada ƙarfi sosai duniya na ƙoƙari domin killace wanda cutan suke fama dashi wanda basu fama dashi domin kare su suma kada su kamu dashi tabbatacciyan labari domin yaɗawa ka ka yaɗawa domin kare kanka kafin tazo kar kowa ya kar ta kamu da kai tabbatar da labari wanda duniya ke ƙoƙarin karewa ba tare da cutan ya shiga jiki ba ko ya dame ka tabbatar da lafiya ƴan ƙasa gabaki ɗaya domin kar cutar ta sabbabar musu da wani abu a jikin su kariya domin samun sauƙi da domin samun sauƙi da kamuwa da cuta kasa shige su domin tayi musu illa tabbatar kariya daga cutan karta sabbabar musu da wani

Kimiya sun ce gurin motsar da jiki ta hanyar horarwa wasu abu guda uku ne igiyoyi wanda ke bayan gurin gwiwan mutum da mutum gurin lanƙwasarwa da miƙarwa gurin mayar dasu yanda zasu kasance a haka ba tara da sun gajiya ba ko wurin wahalarwa ta hanyar yin horar da su ta hanyar jiki ko miƙarwa don basu kariya ba tara da wani matsala ta shafe su ba gaggauta ba tara da wani abu ba samun shi da ɗaukar shi ta hanyar yin shi ba tara da matsala ba ta hanyar yi da kula da shi samun matsala ba ta hanyar horarwa domin gurin lanƙwasa shi da miƙar da shi ba wahala ba da samun sauƙi domin kasancewar shi kimiyya sun dan ƙara bayanan cewa yanda ze sassauta yayi kuma ya kasance ba tara da ya sha wahala ba wurin lanƙwasarwa ta hanyar horar ta su su kasance haka wasu igiyoyi igiya ne guda uku da ke fara mutum da ji kataren mutum da gwiwan shi yana gurin temakawa gurin lanƙwasarwa da miƙarwa ta hanyar basu horo domin su kasance a haka ba tara da wani matsala ba zasu bada annashuwa sosai idan suka kasance an horar da su an basu daman kasancewa haka ba tara da wani matsala ta samu.

labarin amai da gudawa amai da gudawa wani cuta ne dake kamuwa da ɗan Adam gurin cin abinci marar kyau ko marar lafiya wanda ze sa mutum ya kasance yana bashi wahala kasancewar samun abinci cikakke wanda ze ƙara ma mutum ƙarfi gwiwa a jiki da samun sau amai da gudawa de wani cuta ne da ke gigita mutum yayin kamuwa da shi rashin kula da abinci na kawo amai da gudawa rashin kulawa da gurin muhalli tsabtan muhalli na kawo na kawo amai da gudawa yanda zamu tsab yanda zamu rage kamuwa da gudawa cin abinci me kyau, tsabtace gurin abinci, kasancewa da lafiyar abincin da zamu ci da kasancewa da gurin da muke kwana da ruwan sha da zamu tsabtan su domin rage kamuwa amai da amai da gudawa amai da gudawa ne wani cuta ne dake sa mutum ya gigice ya rame ya rasa ruwa a jikin shi yawan shan ruwa me kyau na rage kamuwa da amai da gudawa tantance gurin kwana gurin tsabtace gurin muhalli domin rage kamuwa da amai da gudawa samun lafiyar abinci wurin kwana wurin da zamu zauna domin tsabtace tsabtace gurin kwana samun ƙwarin gwiwa ta hanyar tsabtace muhalli kwanciya a guri me kyau da tsabtar muhalli dan kar mu kamu da cutan samun ƙwarin gwiwa domin tsabtace gurin gurin dan kar mu kamu da cuta amai da gudawa kasancewar mu muna tare

Ebola wata cuta ne wata mummunar cuta ne wanda take yaɗuwa ta hanyar zazzaɓi, amai, zawo, gudawa ta hanyar yaɗuwa ta hanyar jini da da gaggawo ta zufa ta zufa da masassara cutar mummuna ne wanda take kama mutum a lokaci kaɗan se ta kashe shi ta gurin zuban jini ta hancin shi, an sama ƙwayoyin cutan ebola ne daga cikin ɓera aka samu wannan ƙwayoyin wanda suke haifar da wannan ciwon na ebola, wannan cutar tana saurin yaɗuwa ne ta hanyar amai da gudawa da zazzafan zazzaɓi ta hanyar idan sauro ya cije ka kaci abinci kaci abinci se abincin da ɓera ta ci idan ka ci ta kama ka, se ka kamu da wannan cuta, wanda idan idan wannan abun nan ya kama ka shi ne ze maka matuƙar amfani ya cutar da lafiyar ka har ya kai ga mutuwa, cutar tana amfani ne da zazzaɓi da gudawa da amai da zawo domin yanayi yadda take yaɗuwa take cutar da mutane ta hanyar zazzaɓi ta zufa da bin jini, wanda idan me cutan yayi zufa ka shafa zaka iya kamuwa da shi, dole mu masu kamuwa da cutar ta hanyar kariya da rigakafin ta ta yanda za'a kare wanda ba zasu kamu da wannan cuta ba, cutan nan in ta fara yaɗuwa ga jikin ɗan Adam har ta cutar da shi ta kai shi zuwa mutuwa. Wannan cutar tana aiki ne da yanda idan ta shiga ta jini jini

jagorancin cin abinci da dai-dai tuwa in dai-dai ta cin abinci wanda ya kawo ma jiki kuzari ƙarfi da la fiya yanda um jiki take buƙatar mineral vitamin, fat and oil carbohydrate jikin ɗan Adam na buƙatar wa'innan domin samun sauƙi da lafiya me ɗaurewa shan ruwa na lafi ya dai-daita cin abinci haɗa abinci daban daban wanda ze kawo ma ɗan Adam lafiya a cikin jikin shi dai-daita cin abinci na lokaci lokacin da zaka ci abinci da abincin da suke buƙatan vitamin, fat and oil, mineral, carbohydrate ya kamata tun za'a ci su yana da buƙatar ɗan Adam ya kasance yana cin su sosai domin samun a jiki da ƙarfi da ƙwarin gwiwa da kuma lafiya me ɗaurewa dai-dai jagorancin dai-daituwan cin abinci na da matuƙar amfani ga jiki wanda ze ƙarama jiki ƙarfi ze dai-daita lafiyar ka tara da inganci da ba da bayanai da yanda jikin ka zata yi kyau tayi yanda zaka kasance cikin anashuwa da nishaɗi ba tara da matsala ba da lafiyar jiki dai-daita cin abinci tana buƙatar ko da yaushe ka dinga shan ruwa, shan ruwa na da matuƙar amfani a jiki ɗan Adam da dai-dai ta cin abinci ya kamata da kayayyakin vitamin da fat and oil da mineral mu dinga cin shi sosai domin samun kuzari da ƙarfi a jikin mu sosai dai-daita yanda ya kamata mu kasan.

yanda ake dai-dai ta saurin wasu tsokoki ne guda uku wanda suke bayan cinya da wanda suke cinya da baya gwiwa ƙafa wanda idan sun tsuke suke haifar da ciwon baya ko ciwon ƙafa yanda za'a dai-daita su lokacin motsa su da yin training yawaita shan ruwa na da yawa lokacin yin training ta bayan minti talatin yawan shan ruwa yanayin motsa su da dai-dai ta su su kasance kar su matsi domin kar su haifar da ciwon ƙafa ko ciwon baya yawan dai-dai da yanda zaka dai-dai ta su na da matuƙar amfani sabida lafiyar ka da samun ƙarfin gwiwan su ta yanda zasu yi aiki ba tara da matsala ba yin amfani da shi da sauri domin samun sauƙi ba tara da matsala ba ta gurin training da zaka yi cikin sauƙi wanda ze sa gwiwowi da namomin su sake ba tsiya haifar da ciwo baya ba ta yanda zamu ta yanda zamu kare gurin doka da bi da kuma yanayin training da zamu dinga yi domin tale ƙafar mu domin su miƙe da zama kai domin kar su takure kar su takure su haifar da ciwon baya da-daituwan saura wanda ita tsoka ne guda uku wanda tsokar da take tattare da cinya zuwa baya gwiwa ƙafa idan ta matse tana haifar da ciwon ƙafa da baya da sauran su wanda idan ta matse ta haifar da ciwon baya, mutum ze iya shan wahala ya kai ya mutu to sai dan haka a kiyaye da yin training domin kar a sami

lafiya ga yara da halayen ɗabi'un su lafiyan yara ba yana nufin daga jikin su bane a'a yana nufin daga halayyar su yanda zasu yi mu'amala shiyasa tin yaro yana ƙarami yana da kyau ka gane mi shi kyakkyawan tarbiya na halaye lafiya ba yana nufin ciwo ba a'a yana nufin jikin su hankalin su ma'amalan su cin abinci yanda za'a kula da yara domin lafiyar su ga a basu abinci me inganci domin gina mu su jiki za'a basu tarbiya domin tsabta, a tsabtace su yanda zasu koya yanda ake tsabta domin jikin su ya kasance cikin tsabta lafiyar mu ita ce jarin mu mahimmancin yara suna da bu ƙatar a koya mu su halaye masu kyau inga ze yi amfani haka matuƙar sosai wanda yaran mu za su dai-daitu domin gyara halayen su su kasance a tsabtace ba tara da wani wahala ba ko gajiyawa lafiyan yaran mu na da matuƙar amfani a gare mu a gare mu sabida kasancewar lafiya yaran mu yaranmu na da matuƙar amfani wanda zamu ba su kula da tsabtace su domin kar su kamu da cuta domin su ma su koya sabida a sama halayen yara masu kyau da lafiyar su kasancewa tara da yaranmu cikin farin ciki da nishaɗi domin koya mu su halaye masu kyau se mu kasance tare da su su kasance tare damu domin koyar halin su masu kyau tarbiyan yara da halayen su da tsabtace su na da matuƙar amfani a gare mu da gare su domin samun samun sauƙi waraka na yaro da ze tantance mahimmanci na kula da shi da tsabtace shi na muhalli na gida domin rage cututtuka

menene magunguna antibiotic da yanda suke maganta cuta antibiotic ita wata cuta ne cuta ce ta bacteria wanda take shiga ta jikin mutum bacteria suke kama mutum magungunan su su amoxycillin su amoxycillin, augmentin suna magance antibiotic wasu ƙwayoyi cuta ne wanda ba'a ganin su se da microscope wanda ake haska su amma su ido be ganin su ƙwayoyin cuta ne da zaran sun shiga ta abinci ko kuma an buɗe jini suka shiga se su yaɗa cuta ta jini ya bi mutum ko ta cikin abinci antibiotic antibiotic wasu magunguna bacteria ne wanda take kashe bacteria idan ya shiga jikin ɗan Adam bacteria na kama ɗan Adam ne ta hanyoyi da yawa ko ta gurin rashin tsabtar muhalli bacteria na iya yaɗuwa a gida mutum ko ta cin abinci in ba a tsabtace abinci ba bacteria na shiga har ta ɓata abinci ta kawo cuta augmentin da amoxycillin da magungunan da sauran su magunguna ne na antibiotic wanda suke kawo sauƙi idan mutum ya sha shi antibiotic wani ƙwayan cuta ne wa'ensu ƙwayoyin halitta ne wanda ba'a ganin su da ido da suke shiga cikin aikan mutum antibiotic na iya cutar da mutum ta ko da yaushe ko da yaushe kuma suyi mi shi illa kai shi har lahira antibiotic wani ƙwayan cuta ne wanda bashi da daɗi wanda idan ya shiga ze iya naka sa mutum kokuma ya kashe mutum ya kai shi har lahira

Wata na'ura ne da ake saka ma mace a cikin mahaifarta kaman zoben tagulla domin hana sperm shiga ciki dan ɗaukan ƙwayar halittar haihuwa takan iya aiki har na shekara goma ba tare da haihuwa ba, wannan na'urar tana ɗauke ne ta yanda aka sarrafa ta a mahaifa don gun tsayawa da dan hana shiga sperm ɗin ɗa namiji cikin mahaifar mace domin haihuwa. Nakan yakan tsaya ta gurin da ƙwan zai shiga ne domin karya bashi daman shiga sai ke kaman zobe na tagulla in yayin da yazo sai ya basshi a gurin ya tsaya bazai iya shiga ciki ba don ya haifar ya zama ɗa. Wannan na’ura ce wanda masana kimiya suka sassaƙa ta domin hana haihuwa sai lokacin da mutum yake so domin yinta sukayi ta kaman zobe tagulla domin tsayawa ta kare wannan mahiafar da ɗaukan ɗa ta zama a cikin ta. Wannan na’ura ce wanda ake sama mata domin karsu ɗauke ɗa dan hana yashikaru da suke so sai a sa musu a mahaifar su domin karsu sama ɗaukar ɗa na cikin su. Wannan mahaifar ce wanda aka saka mata na zuwa shekaru goma bazata sama ciki ba domin bazai taɓa bari sperm ya shiga cikin mahaifar ba su sai su bita kar a sama ɗa a cikin shi domin samun hakane yake kamar zube ya zagaye gurin domin rashin sam.

tsarin iyali wanda mata da miji suke ɗauka domin tsarin iyali na hana kansu haihuwa ko na yawan ƴaƴa ko de hutawa da suke so ana tsarin iyali ne ta hanyar ko da yaro ta samu hutun haihuwa ba tara da ɗa ba tsarin iyali na kawo rashin haihuwa har se ya cire na mutum da ke so na lokutan da yake so ba ze kai ya haihu ba tsarin iyali na sa mutum ba ze iya haihuwa ba har izuwa lokaci da yake so ze yi tsarin iyali ne tsakanin mata da miji zasu yi tsarin iyali ko dai yawan ƴaƴan su sun yi se su ba zasu ɗauke ciki ba idan aka yi tsarin iyali tsarin iyali ne wani abu ne da ake allura ko shan ƙwaya dake sa ba za'a haihu ba idan aka yi zata je ta gusar da ƙwayoyin halitta haihuwa idan aka sha tsarin iyali ne idan aka yi shi ba tara da ba'asa ba haihuwa ba za'a sama tazara haihuwa tsakanin mata da miji tsarin iyalin ne za'a samu ɗa ba za'a samu tazara tsakanin su domin yawanci ba za'a samu haihuwa ba zasu sama tsari iyali yanda zasu kasance tare ba tara da sun sha haifar ƴaƴa yanda suke so zasu haifa ba zasu tsara ma kan su haihuwa ta hanyar tsara iyali inda suke so dan tsarin iyali na kawo sauƙi da yara don su samu su huta.

ciwon kai ne wanda yake zuwa me tsanani musamman na yau da kullum musamman ta gefen hagu ciwon kai ne da take zuwa na yau da kullum ta gefen hagu wanda take ɗauke da tsanani wanda mutum be buƙatar haske ko motsi haka ciwon kai ne ta ɓangara hagu ko dama ɓangare ɗaya me tsanani da zafi wanda take damun mutum a kai ze ji tana da nauyi yana rikicewa ciwon kaine dake ba da matsala a guri ta gefe ɗaya take ciwo me tsanani ga zafi ciwar kai ne da take farawa ta ɓangare ɓarayi ɗa take da zafi wanda me ciwon yake rasa ina ze saka kan sa ta kan fara da rashin haske da zafi tsanani da rashin son motsi da zafin kai ɓarayin ya dinga maka ciwo sosai kana jin me tsanani zaka dinga ji ciwon kai me tsanani yana damunka sosai magani domin ɓangare ɗaya na na yau da kullum ta da tsananin ciwon kai me rashi lafiya ita ce domin samun

lafiyar jama'a lafiyar jama'a tana bayani tana magana ne akan kula da walwala da ayyukan mutane lafiyar jama'a shi ne ayyukan su da walwalan su yanda zasu kasance komai a dai-dai yake ba tara da matsala ba lafiya ba iyakar jiki ba yanda za'a sama walwala da aiki cikin dai-dai yanda jama'a zasu yi aiki cikin dai-dai da walwala walwala ta aiki ta jama'a na nufin dai-dai ta wa wa ba tare da samun matsala ba lafiyar jama'a kiyaye haƙƙin su ba su ishashshen kulawa na yanda za'a kare jama'a tsabta mutane da kulawa da su yana nufin dai-dai ta komai lafiyar jama'a na da matuƙar amfani ga ɗan Adam wanda ze tan-tan ce wa mutane za'a sama aiki da yalwataccen abubuwa na lafiya jama'a ba tara da matsala ba lafiyar jama'a na da matuƙar babbar amfani a gare mu komai jama'a na da matuƙar amfani yalwata da yalwata komai da komai ba tara da ɓata lokaci ba yalwata komai da komai na la fiyar jama'an mu na da matuƙar amfani dan kare mu su hakkin su na lafiya lafiyar jama'an mu wanda zamu kula da su sosai ba tara da matsala ba wanda zamu sama dai-dai tuwa

Dacutar take kai hari, Kwayoyin cutar cikin - yadda cutar take kai hari cikin jikin dan Adam Cutar Ebola na kai hari ne cikin kwayoyin cutar na kai hari ne cikin dan Adam ta hanyar kofofin ko kuma dauke da wanda yakeda cutar ta hanyar jini ko kuma ruwa me zubar jini tanan Idan mutum yasa nishi ko dabba ya sai ya samu wannan cutar Inda yake shiganshi Acikin jikin jinin jikinshi, har yay aiki yanda cutar zata fara shiga ciki ta hanyar jini dan Adam zata shiga ta ciki ta samu tai aiki acikin jinin jikin dan Adam ta kai sako zuwa ta hanyar kwayoyin baza ta toshe jini yanda zai fara aiki kwayoyin cutan ya saka zazzabi Mai zafi da fitar jini da kumburi hanyar yaduwa da cutar ta ciki dan Adam ta jikin dan Adam ta hanyar yaduwa ta jikin dan Adam wanda cutar zai bashi zai bada damaya shiga cikin dan Adam sosai wanda zai yadu zai yadu ga jikin dan Adam har ya samu cutar nan da zata shiga cikin cikin jikinshi wada cutar zatay aiki yanda cutar zata yadu ta jikin dabba ko kuma wanda yake da shi wanda bai da shi in ya kusance shi har sai ya shafa ko ta zubar ruwa, mai jini sai ya shiga sai ya shiga ta jikin dan Adam. sai ya shiga ta jikin dan Adam wanda zai fitar da shi jikin dan adam zai fara shiga sai har ya kai ga ya shiga ciki can ciki sosaiwanda mutum zai yadu dashi a jikin dan Adam zai kamu da cutar wanda zai bayanar da